Ŋutsu kple nyɔnu, wole dɔwɔƒe le agbalẽ xlẽe, mashini kple woƒe dɔwɔnu le wo gbɔ kple ŋutsu ɖeka aɖe tse tɔ ɖe wo gbɔ.

Sukuviwo wole xɔme le nu srɔ̃, amewo lé gakpo ɖe asi, amewo tsɛ woɖɔ gaŋkui kpli woƒe dɔwɔnuwo le wo gbɔ.

Titsa kpli eƒe sukuviwo, wolé dziŋtaa, kpli eŋu, kpli akayɛ ɖa asi le ƒoƒoo kpli dzidzɔkpɔkpɔɛ, hum.

Ameyibɔ ɖewo wotɔ ɖe egbe me, ye wo kayã wolé asi na wo nɔnɔewo kɔ asi yi dzi.